Issi biitta kalatenassi dumma dumma polotikkara de'iyaa asati bantta polotikka asaw qonccissidi annaciyaw shiiqoosona. tana qassi eta giddon lo''iyaabi aybbe giiko polotikka kaaletiyaa asati kawo gidiyoogaa. taanika hegadan hannanaw keehin amotays.

Asay ississaappe harassaa manddaranaassi asaa eesuwan ekkidi gatiyaa miishshatuppe issoy aybee giikko kaamiyaa xoossi giikko taanikka ha timirttiya wurssada ta oosuwa oottanaayyo kaamiya Shammana gaada laammottays.

Darotoo nuuni issibaa ootti simmidi daafuridi shemppi ekkana mala shemppoyi asaa naatussi koshshees qassi yiillotikko ufayttanaassikka qassi koshshes hegaa gidiyo gishshawu laggiyara ufayttiiddi tukke keettan aattiyogaa taani keehin dosayis.

Asaassi dumma dumma be'anaayyo gidin hara ooso keetta geetettidi haggaazaa immiyageeti de'oosona keettay dumma dummabatuppe keexettees qassi issi issi keettati shuchchaappe bulukkeetiyappe keexettoosona. He keettata be'iyode taayyo nu biittayi woykko keehin diccidoogaa be'ada ufayttayis.

cora asay issippe gididi bason issi keettaa asay de'anaayyoo maaddiyaabay keettaa. leemisuwawu ekkiyaaba gidikko ane qoppite. keettayi woni ayikeenabee! hegee na'ayi keetta keena giyaaba gidikkohegaa giyoogee keehi woggaa giyoogaa. tawu keettabaa qoppiyoode woggabayi siyettees.

Issi biitan deiya issi biitaa minotetta woykko issi asa minotettaa gayriyaa yettanchchati lo'iyaa cenggurssan du dumma dumma muuziqqa miishshaturaa attiyo saatiyan asaa ubba siyanawu bollay pashkisiyo gishshawu ta eta dosaysi goppa!

Nu biittan hanida issi heekin malaalliyabay de'iyaagaa asa ubaassi oduwa gattiya issi aaway de'iyaagee eraadoone xaabbiyani odiidi de'ees. Asa ubaykka qassi he oduwa ba sooni utti uttidi eraadoniyan ezgiidi de'ees.

Issi biittaa kaalettiya mino gooba asati banttassi de'iya wodiya, saatiya asaassi yarshshidi oottiyo gishshaassi eta lo"o oosuwan eti keehippe erettoosona. Taanikka he asatudan xoossi giikko nu biittaassi de'iya siiquwa bessanaassi amottays.

nu biittan issi bitanee issibaa wuuqidi oottin issi galaassi polisee yiine bitaaniyaa shocci aggiis. Hegaa gidiyoo giishaw taani ubba gallaasinkka polisiyaa be'iyoo gallasaan gallaasan keehin yaayayis.

Asay daroto wode dumma dummabata erissuwan qoncissesi. Leemisuwasi asi bayiyaaba gidikko he bayida asi beetana mala giidi dumma dummabatun erissees. Qassikka nu hegaa malaban bayida asaa qoppikko woykko he bayida naata demmikko keehin azantees.

Kushiyan wottiyo worqqay, qooriyan wottiyo qoore biray, dumma dumma keehin lo'iyabati asaa na'aa keehin loyttoosona. Shin hinna nu heeran de'iya issi juuriyo giyo na'iya qooriyan qooriya biraa wottidoogaa bollan A pitalee beettees.

Nu soon ubba asa keettankka dumma dumma asay go"ettiyo buqurati de'oosona. Buquratuppekka erettidaageeti qassi asay paraniichere keettan oottiyo oydeta alggatanne hegeetanne hegeeta malatiyaageeta. Hageeti qassi taani be'iyo saatiyaan tana lo"in ubba uttaa utta gin uttaa aggaas.

Ezggo xoossoo tana ne ashsha! Laa hegee bitanee waanii kunddanaanidi! Ayssi koyro hagaa jeena ushshaa uyidee? Tana hagaadan ushshaa uyiya asay ayba iitii, ushsykka ayba iitii? Ushshaykka ayba iitii? Ayssu giikko ushshaa uyiya asay darotoo xinqqees. Hegaa gidiyo gishshawu tana keehippe iitees.

Biittawu lo"o oosuwa oottidi biittaa siiquwa bessidi bantta eran go"ettidi biittaa dichchaa ehiidi lo"o hu"urettida asati de"oosona taanikka qassi etadan lo"o oosuwa oottada ta biittaa siiqiya asa geetettada erettanawu keehi amottayis.

Asayi issi asaassi woykko issi biittaassi dumma dumma odota aattes odoti qassi iraadooniyan telebizhiiniyan hegaannee hegaaa malatiyabatun aadhdhoosona darotoo nu biittaassi azzanttiya odoti aadhdhiyode taani keehin dagamnayis.

Nu biittan dumma dumma erettida meretati de'oosona. Hegeetikka qassi keehi be'anaassi yashshiya woran de'iya medoosata. Woran de'iya medoosati leem Gaammoy asaa menttiigiyo gishshatawu taani ayba yayyees gaadii?

Tana nu heeray la ayba lo'ees gadi. Ayssi giyaba gidikko tani beni gutatetan dayda tokkido ciishshati xeelanawu gigi lo'osona. Tana hegeetta beiyode beiyode tani heeraa puulaayiyoga bei hara asatikka puulaayosona. Tana hegaa qoppiyode keehin lo'ees.

Issi battisso giyo na'ay gatissosi bayiraa na'a, he na'ay qassi ubatokka ettaa kettaa yushuwaa pulayiyogan eretidagaa, hachi qassi kettan qalamiyaa tiyiddinne cishattaa wotidinne lo'oytti de'ees.

Nuuni nu sooni go'ettiyo dumma dumma so miishshati de'oosona. hegeetikka ;jabanaa, siiniya, massoofiya, sayniyanne hegaanne hegaa malatiyageeta. Hageetuppe taani jabanaa qoppiyo saatiyan darotoo tukkiya essiya nusoo aayyiya qofettawusunne iyyo taan keehi qarettays.

nu biittan beni wode gidin nuwati ootti aadhido lo'o lo'o taarikiya nuusi odiya dumma dumma buqurati deoosona. qassi ha buqurati asaassi beni aadha taarikkiya odiyo gishawu taanqurata keehin dosays.

Darotoo wode tana keehin lo"iyaabay aybbe giiko darotoo alleeqissiyoobata, kushiyaan wottiyo saatiyaa, qooriyaan wottiyo worqqaa, hegaadan hanada pootuwaa denddiyooga ta laggetuura taani keehin dossays.

Laa tana issito issito issi haaho biittaa hohuwan hemettidi biyode ayba iitees gaadi! Xoossoo iitees, hamettin hamettin wurenna. Qassi uyiyobay miyobay baynna biittaa baanawu taani mulekka dosikke.

issi issi asay daroto ba deiyo heeraa keehin issi iitabadan xeelees, heerankka qa lo'iya lo'iyabata tokkena. Lo'iya lo'iyabati xeelanassi heeran beetiya ciishshaati xaiyaba gidiko issi heeray keehin iitees.

nu timirtte keettan de'iya cora naati hachi saattiya poo'issidi nu timirtte keetti yiidosona. qassi timmirtte keettaa ayssiya gadaaway saatiya poo'issi yiida naata bironi penggiya geliyosan gulbatissidi eta waayisiidi de'ees.

Darotoo issi biittan de'iya asay hara biittaa asaara dumma dummaban annaaciya gayttees. Hegeekka wottaa, tohuwa kuwasiya kaa'iyogaa, kushiya kuwasiya kaa'iyogaa. Shin taani isipporttiya qoppiyode isipporttee keehin tani xeellanaassi lo''ees.

Tani ha"i nu biron qurssiya maada yaas. Qassi tukke uyyana gada tukke keettaa yaasi shin na'iyaa tukke keettan bironi tukkiyaa shayayda deawusu. penttisada kesabawuku. Hara naatikka qassi tanadan tukke xaayin aggidi biidi deosona.

Assa natussi koshiya dumma dumma corabati de'osonna hegetuppekka qasi eretidagetti mayuwa, mishaa, kettanne heganne hega malatiyabatta assay qassi hegetta kunttanassi dandayiyoge osso kanchiyaa ottikko, ossoy kehippe lo'oba asaa wosisenaba gidiyo gishawu tana osuwa qopiyode otta otta geesi kehi lo'eea.

Issi biittan daro makkalanchcha asay de'iyo gishshaw qassi kayssoy de'iyo gishshaw kawotetta keettan asay giigissi wottido sarotettaa naagissiya polisseti de'oosona. Taani qassi eta be'ikko awudekka keehin yayyays.

Nu biittan issi keehi metiya booraa wuuqqida na'ay de'eesi. He na'aakka qassi asa ubbay ha"i mata wodiyan doommidi koyiiddi de'eesi. He na'ay qassi beettidoogaa qabaliya liqambbaree sunttaa xaafi kessidoogaa naa"u aawati biiddi nabbabiiddi doosona.

Asaassi eraa immiya dumma dumma qommo maxaafati de'ooosona. hegeetuppekka issi erettida maxaafay awugee giikko xoossa geesha maxaafaa. Ha maxaafa nababbiyode saluwaba tamaarissiyo gishawu taani ha maxaafa nababanaasi keehin dosays.

Issi issito wode la tana issi alleeqqissiyaba kushshiyan wottidi qassi qooriyankka wottidi biya macca naata ta be'iyode ayba lo'oosona gaadi kushiya worqqaa qooriyan qooriya biraa wottidi biya macca naati keehi lo'oosona.

Darotoo wode nu biittaan asay issi issi galasaani lo'iyaa aatettaa ba laggiyaara aatanas koyeesi. Hegeekka huteele keettaa malattiyabatun lo'iya qumaa miidi lassilaasaa uyyidi ufaytiidi aattanawu koyees. Taanikka hegaa koyays.

Asay bana ashshees yaagidi dumma dumma ammanuwa ammanees. he ammaniya asaw issuwa issuwassi qassi a siraatay de'ees. shin nu biittan Xoossaa ammaiyaa asay issippe shiiqidi Goda goynnosonanne bonchchoosona. ha asata taani qopiyoode eta shiiqoy tana keehippe laammotees, lo''ees.

Issi heera hara heerappe dummayiya corabatti de'ossona. Hegettika issi heeran de'iyaabatti hara heeran qassi denani aggana dandayosona. Lemissuwasi nu wolaytta biittan de'iyaa daamotta deree nu heera hara heerappe keehi lo'iyaa biitta geettetid xeesises, hegga gidiyo gishshawu tana he dere keehin lo'es.

Taani ha'i wode nusooppe tukkiyaa uya simmada bollaa meecettana gaada shaafaa baydda diyo wode nuson Abaabba Markkinaawaa giyoo issi bitanee diyaagee he giyo keehin lo'iyaa afala daddiiddi des.

Asay darotoo wode bayyo qonccidaagadan dumma dumma ammanees gidoshin nu wolaytta biittaan asay Yessuus ashshees giidi ammannees. Ha asatubaa qofiyoode tana keehin lo''iyaabi giiko eta woossa, geeshsha maxaafa nababbiyooga. Hagee qa keehin lo''ees.

Asaa naatussi de'iyaa dumma dumma boollaa kipileti de'oosona hegeetupekka issoy qassi huuphiyaa. Huuphee qassi macca naati dadissidi attuma naati qanxxissidi oottobare keehini lo'ees. Huuphee qassi geeshshatettan oyqqenan xayikko keehin iites.

Issi biittan dumma dumma maadiyaa buquratti de'osonna. Ha buquratti asa qassi keehippe etti immiyoo ga'ay dumma dumma hara biittan de'iyaa asatti xomosuwayo yiidi asayo birraa immanayo maadiyo gishshawu tani ettaa kehin dosayis.

La nu biittan de'yaa nu heera asassi de'iyaa issippettettay taana maalalles gooppa e nu biittan de'iyaa dumma dummassappe shiiqidda asatti issitto issitto keettaa keexanawu shiiqidosankka harasani de'yodekka etta issippettetta be'iyodde tana ayibba lo'i.

Nuuni darotoo puulattana giidi darobaa ootettees. Hegeekka attuma naati huuphpphiyaa siraatan qanxxisees. Macca naati qassi eta huuphphiyaa daddisoosona. Eta giddon qassi macca naati bantta huuphiyaa daaddiidi daro saatiyaa aattiyoo giishaawu tana keehin iitees.

nu qabaliyani keehin asaa maadiya dumma dumma mitati de'oosona hegeetikka paapayay, askaadoy manggoy muuzzeti de'oosona. hegeetuppekka qassi issi bitanee muuziya ehiidi ba gaden tokiidi de'ees.

La tanna zal'ee giyobi aybaa loo'i ha dumma dumma qommo zal'ee dees hegapekka asaay mayuwa gidin kattaa issi sappe hara saa ya haa idimmiddi mishaa lamidi ekiyobaa, qassi ettaa gidoppe ubba super markette arhiddi lo'idaga tana haga be'iyowode tanaka doya zaal'a gees.

issitoo issitoo nu biittan yelagaa naati bantta puulaa gujjana giidi daro miihshata go''ettoosna, hegetuppekka eretidaageeti qooriyaan wottiyo worqqaa, kushiyaan wottiyo saatiya heganne hegaa malatiyaageeta. taani qassi hageeta kehin dossays.

Asay miishshaa demanaasi giidi darotoo darobaa oottees. Hegeetuppekka qassi issi issi asati gazeexxaa aattoosona woykko oduwaa aattoosona. Bagatti qassi muzinqqa woykko yettaa yexxoosona. He asata qoppiyode issito issitoo duriya asata taani be'ada keehiippe dossikke ixxayssi.

Laa malaaliyaaba! asi hagaa mala lo'iyaaba shammidi erii xoossoo na'iyaa maayido maayoy ooninne maayi erennaa maayuwa ta hinni mala maayuwa cooga nusoo ayeessi shammada ekka baana laa tana mayoyi lo'iis gooppa xeellin.

Nuuni nu heera de'ido saate ubbaan nu heeraa woykko nu keettaa dumma dummabatun puulayanaassi kooshshettees. Hegeekka heran dumma dumma ciishshata tokkiyoogaa. Qassi keettan lo"iyaa lo"iyyabat wottiyoogaa. Hegeeti qassi xeellanawu keehin tana hara asaakka lo"oosona.

Masqqalay gakkido gishshatassi keettaa keehi loyttanaw koshshiyo gishshatassi nu heeran issi biitanee keetta loyttana yaagidi dumma dumma ciishshata qassi puupatakka keettan loyttanaw wottanassi ekkidi yiidde dees.

Asay ba de'uwan bawu koshiyaba kunttanawu dumma dumma oosota oottees. Hegeetuppekka issoy goshshaa oosuwa. Goshshaa oosoy asay ba gaden koshiya dumma dumma dozzata tokkidi dichanawu maades. Hegaa gidiyo gishshawu taani goshaa oossuwa oottiya asaa keehippe dosays.

Nu biittan gitatetta bessiya banddiraa kessidi deiyode naati ubbay issippe eqqidi maaran maaran yettaa yexxiidi kessossona. Qassi timirtte keettaa ayssiya gadawatikka eti exxiyode eqqidi xeellidi de'oosona

Asa naatussi Xoossay immido puulabatuppe issoy aybbe giyaaba giiko huuphiyaa. Huuphe qassi attuma naati qanxxissees, macca naati bantta huuphiyaa daddoosona. Shin tana huuphiyaaba qopiyoode macca naatu elee eti hegaa giigissidi ekkiyo wodiyaa qopiyoode keehin iittees.

Darotoo nu biittan keehippe eray diiccida asati maxaafaa xaafoosona. xaafi simmidi qaassi ha maaxafaa asay darotoo shaammana mala asaasi erissoosona. Tanikka qassi issibaa otta simmada asaassi erissanawu keehi koyyays.

Issi keettan asay ba keettaa loyttanaassi dumma dumma alleeqo miishshata shammi ehidi gidin woykko ba kushiyan loyttidi wottes. Hegeeti qassi xeellanawu keehin lo'iyo gishshawu taani eta malaa oosuwa oottanawu dosayis.

asay darotoo issibaa issisaappe harasaa efaanawu woykko baayo togidi baanawu go'iya daro tiranspportte miishshatuppe issoy kaamiya, qassi issi gitabaa caaniya woga kaamiiya be'iyode tana keehin yashsheesdqassi keehin dagantees .

Beni wode asay issi kiitaa asaassi aattanaassi daro metotesi ha'i nu wodiyaan qassi wodee ehiido eleketeroonikke mishshatuppe issooti telebizhinee silkkee de"oosona. Hageeti qassi kiittaa elle aattiyoo giishshawu taani eta keehin doosays.

laaxaa mi simmidi katan ussuppun saatiyaan biidi heezu naati tukkiya uyiidi uttidosona. qassi na'iya tukkiya tiganawu ehaydda de'awusu, hara hara naatikka qassi he sohuwani daamaa kaa'idi de'oosona.

Haachchi nu timirtte keettaan timirttee baawa giidi biida naati coo yiidoosona. Ayssi giidi nuuni qassi oychchana giidi biyoode timirtte keettaan astamareenne timirtte keettaa ayssiyaa gadawati tamarissuwaa baggaara toobbiidi doosona.

Darotoo wode asay dumma dumma oosuwa oottidi katta keettaa geliyode issi issi katta keettan lo''enabay de'ees. Ayssi giikko heeray giigennan xaykko keettay lo'ennan xaykko tana hegaa mala katta keettay ayba iittees gaadi.

Na'a issoy ba suyqqiya dooyyidi hegaan zal''idi de'ees. qassi issi na'iyaa hegaa suyqqiyappe yaada lassilaassa shammayyida dawusu, qa naa''u attuma naati matan uttidi kaa'oosona.

Asi awudenne ba heeraa dumma dummabatun puulayyana danddayees. Issi bitanee ba heeran dumma dumma lo''iyaa ciishsha immiyaa doozata ehidi tokkidi de'ees. qassi hara issi bitaneekka baagan tokkanaw a yiidi oychchide de'ees.

Asay ba de'uwa bollan bana puulayana giidi dumma dummabata oottes. Hegeekka qooriyan wottiyo worqqaa, kushiyan wottiyo worqqaa hegaanne hegaa malatiyageeta. Hageeta qassi daroto wottidi yelaga macca naati keehippe lo'oosona. tankka qa hegaa keehin dosayis.

Ammanuwa giyogee asay xoossaa woossiyo goynniyo Godaa bonchchiyonne haggaaziyo darobata ba giddon oyqqidaba, hegaa gidiyo gishshawu taani ammanuwa keehippe dossays.

nu biittan issi keehin erettida xeelanassikka lo''iya Yaaqoba giyo bitaaniya uteelee de'ees. he uteeliyaa qassi geliddi coraa asay dumma dumma keehin lo''iyaa qumaa miidi de'oosona.

Asaasi xoossay immidobatuppe issoy aybee giikko oottidi maana dumma dumma oosota immiis. hegeetuppe issoy gooshshaa oossuwaa. Gooshshaa oosoy dumma dumma kattaata murutisiyoo giishshawu taani gooshshaa oosuwa ootiyaa asaa keehippe sabbayis.

Nu biittani hachchi Abbabba markinawu na'aa yohanisa giyoge ha saminttan anjjetees. He na'ay qassi anjjettiyo gishshatassi giidi issi heeran de'iya cora asay issippe shiiqidi dumma dumma oosota oottidi de'oosona.

Zammaana wodee ehiido dumma dumma elekittiroonike miishshati asaassi daro go"aa immoosona. A giddonkka ubba silkkee pa"aa lo'ees gooppa! Asaa utti asa biittan de'iyagaara gattees, dumma dumma lo'iyabata bessees, pootuwa denddanawu maaddees gooppa.

taani ha'i nu soo ayyiyaa askaadoosiyaa tana qoora yagaada qade kiittiin gade baada xeelliyoode daro askaadoosee issi banne teerennan ixxin qorennan aggaagaas. itiyeyee hagaa be'a issi apikaadoyikka teridaagee baawa

Nu biittan woykko nu soon nussi koshshiya Wolayttato doonan miishshati de'oosona. hegetu eretidaage aybbe giiko afalaa, afalay daddetidi shimayinne giigissi puutuwappe ootto bare maayanaw keehin lo''ees.

Ezziggikko lo"ees gooppa! Super excited giddon de'iya dumma dumma samunay, lassilaassay, koshshooroy dumma dumma lo'iyaba kanchche bessidaagee aybba lo"i, qassi oosoy zal'e I ubba ayba lo"i taanikka hagaadan dooyada super markkeetiya zal'anawu keehi ammotays.

Ooso keettan daro wode oosoyi beettiyo saatiyan asati erissuwaa woraqataa bollan xaafidi issi xoqqasan kaqqoosona qassi taani oosuwabaa erissiyaa erissuwaa be"iyo saatiyan tana keehin ufayissesi ayissi giikko ta oosuwa keehin dosiyo gishshawu.

Asay maanaassi qassi miidikka diccanaassi maaddiyo gishshawu tana laa kattaa go'aa qoppiyode kattay ayba lo"i! Xoosso lo'ees gooppa! Taani kattaa miyoogaa darooni dossays.

Gobatettaane minotettaa la'atettaa qonccisiyaa banddiray kaqettiyoode erettees nuyoo sarotettay yaatiyoo giishshawu tana banddiray kaqettiyoo wode nu biittaa sarotettaa qoppiyoode tana ayba lo"iinne ayba ufayssii! Laa xoossoo lo"ees gooppa.

Laa laa tana ayba loo'i! Laa hagee wolaytta taarike ayba loo'i xooso lo'ees goopa ta hagaa wolayttan de'iya lo'iya tarikiya biita ubban asay siyana mala erisana. Qassi ta hagaa mala lo'iya taarikiya asa ubawu erissiyode tana keehin ufaysees.

Nu biittaani erettida dumma dummasaappe asay shiiqidi oottiyo heezzu giyaappe issito shiiqiyo shiiqoy de"eesi. He shiiquwan qassi taani ha"i biron timirte keettaa yayidda diyoode issippe gididi paximuwa wottiiddi doosona.

Ha nu wolaytta biittaani issi maaso quma kattay ka"iis. hegeekka aybee giiko santtaaranne oyttaara. Qassi issi keettaa asati shiiqqidi oyttaaranne santtaara miidi de"oosona.

nu biittan issi keehi dure bitanee de'ees. he bitaaniya gade qassi taani ha'i biron gelada issiba ekkana gaada xeelliyo wode uuttay keehippe lo''ees. qassi hagaa issi issi uutta de'iyaagee, he uutta doy hashshetta beessiis,

dere asaa giyoogee issi biittan de'iya dumma dumma heera asaakka issippe gattidi oyqqiyaga dere asay qassi dumma dumma metuwa asaa gakkidi maaadees, hegaa gidiyo gishawu issi biitaa gidon de'iya deretetta issipeteta qopiyode tana keehippe lo'ees.

Ooso ubban asa ubbassi baaso woykko koyro erettida daro go'aa immiyaabatuppe issoy aybee giikko goshshaa. Goshshaa osoy darotoo asay miyoo kaattaa muruttisanassi maadiyoo giishshawu taani goshshanchatakka goshshaa oosuwaa darotoo keehin sabbays.

haahuwan naa'u asay issippe gididi ba diyoosaa issi biitaappe harasaa bees, hegeeti biidi diyageeti laa awu biidi diyoonaasha nu biitappe denddidi soodo katamaa gakanawu biidi de'oosona.

Xoossoo tana issittoo issiitoo, makiinan uttidi yiya issi polise maayuwa maayidi yiya asata be'iyoode ayba yashshii! Ayss giikko eti makaliya asay diikko shoccigiyo gishshawu taani eta be'ada keehin yayaysi. Ubba baqatta aggayssi.

Nu heeray tana lo"ees. Nu soy tana lo"ees. Yaatiyoo giishshawu taani nusoo darotoo dumma dumma lo"iyaa misileta nu soo ehaada kaqqiyoogan qassi nu heeran gidiyaaba gidikko lo"iyaa ciishshata tokkiyoogan nu heeraa loyttays. Eta giddon ciishshati xeellanawu ayba lo"iyoona.

Asaa na'ay darootoo maxaafaa nababiidi eraa demees. Geeshsha maxaafaa nababiyaaba gidikko xoossaa xuuraa eraanassi dandayees. Tana maxaafatu ubbaa giddon lo"iyaagee awgee giyaaba gidikko saluwaaba erissiyoo giishshawu geeshsha maxaafaa nababiyoode tana awudekka ufayssees.

Issi biittan de'iya issi heeraa hara heeraappe dummayiyaa cora meretati de'oosona. Hegeetikka dereta, dozata, medoosata, hegeetanne hegeeta malattiyaageeta qassi wolaytta biittan de'iya daamota deree tana ayba lo'ees gaadii?

Asay eraa ekkiyoo wotkko eraa xaafidi qonccisiyoo dumma dumma xaafo miishshati de"oosona. Hegeetikka qassi bootta woraqataa biiriyaa erssaassiyanne hegaanne hegaa malatiyageeta. Tana eta giddon ersaasee ayba iitti!